Namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa gaafa deemu erga yaalamee dhibeen isaa adda bahee booddee doktarri yookaan ogeessi fayyaa qoricha ni ajajaaf. Kanas bahee mana qorichaa bitata. Lilmoo waraannachuun waan ajaa'ibatti dfee nama fayyisudha.

Dubartiin tun teessee buna danfisaa kan jirtu yoo ta'u meeshaan isheen buna ittiin danfisaa jirtu jabanaa kan biyyee suphee irraa hojjetamudha. uffanni isheen uffattee jirtu uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa yoo ta'u halluun isaa adiidha.

Manni Murtii Aadaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kan babal'achaa kan jirudha. Manni Murtii Aadaa kun akka seera Gadaa Oromootti kan hoogganamu yoo ta'u, rakkoolee hawaasaa furuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Bakki argama Mana Murtii kanaa eessadha?

Haala isa durii irraa adda ta'een yeroo ammaa kana televezyiinii baay'ee iskiriiniin isaa babal'aa fi diishiin isaa mana gubbaa kaa'amee hojjatu kan qulqullina qabuu yeroo ammaa jira. Gosoota televezyiinii ammayyaa kam fa'aa beektaa?

Uumanni biyya keenya Itoophiyaa akkasumas biyyoota garaagaraa haala qilleensa mijataa barbaachaaf magaalaa irraa gara baadiyyaatti yeroo inni socho'u baratamaadha, sochiin kunis kan rawwatu yeroo lafti qooree birraan bari'edha ,qilleensi baadiyyaatti argamu jireenyaaf nama hawwata.

Maatiin asirratti argaa jirru kun ammoo maatii mana keessatti argamaa jirani dha. Harmeen ijoollee ishee waliin kan jirtu dha. ijoolleen kun ammoo meeshaa fal'aanaa kan of harkatti qabatanii argamani dha.

Biiraan dhugaatii garbuu irraa hojjetamu yoo ta'u, dhugaatii nama macheessuu danda'udha. Biiraan kun biyya Itoophiyaa naannoo Harar jedhamutti kan hojjetamedha. Buufamee kan jirudha. Miidhaa fi faayidaa biiraan qabu maal fa'a?

Namni kun nama xiinxalaa siyaasaa fi qabsa'aa mirga dhala oromoo kan ta'e maqaan isaa Jawaar mohaammed nama jedhamudha. Jawaar Mohaammed warraaqsa qeerrootin kan beekamu yoo ta'u oromoo gabrummaa jalaa baasuf gahee isaa taphachaa ture.

Lafa argaa jirra. Lafa kana irratti ammoo lafa ho'innaa lafaarran kan ka'e lafti kun bifa abidda fakkaatu uffattee jirti. Wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo voolkaanoo jedhamuun kan beekkamudha.

Yeroo ayyaana faasikaa kabajan namoonni baay'een mana isaanii keessatti afuffeewwan halluun isaanii adii fi warqee kan fakkaatan lama fayyadamu. Kunis kan ta'uu qabu, afuuffee adii fi diimaa waliin makuun hidhu.

Yeroo modeelummaa hirmaatan dubartoonni hedduun uffata aadaa fi meeshaalee miidhaginaa adda addaa uffatanii hiriiraan dhaabbatu. Dorgommii irrattis kan adda isa godhu miidhagina namaa qofaa osoo hin taane ofitti amanamummaanis ni ilaalama.

Namoota baayyiinni isaanii afur ta'anii sirba sirbaa jiran argaa jirra. namoonni arfan kun ammoo namoota umuriin sadarkaa dargaggummaa irra fi qeerrummaa irra jiranidha. sirboota keessa sirba naannoo kibba lixa Oromiyaatti beekamu sirbaa jiru.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka hojii fi messhaa hojicha ittiin hojjatanidha. Inni bakka uffata itti hodhaniifi meeshaa uffata sana ittiin hodhantu nutti argamaa jira.

Namootni sadii ta'anii mana ijaaraa jiru. Namoota mana ijaaraa jiran keessaa namni lama uffata halluu diimaa uffacha kan jiran yoo ta'u namni biraan immoo uffata halluu addaa uffachaa jira. Namoonni kunneen mana muka qofaan ijaaraa jiru.

Kubbaa miilaa gaafa taphannu yoo xiqqaate gareen lama altokkotti dirree keessa jiraachuun dirqama. Kun ta'uu baannaan tapha sanaan dorgommii jennee waamuun ni ulfaata. Tarii yoo dirree sana keessa seenuun leenjii taasisan ni ta'a.

mana nyaataaf dhugaatii argaa jirra. namoonni baayyeenis mana nyaataaf dhugaatii kana keessatti kan argamanidha. meeshaan dhugaatii nugus jedhamuun beekamu ammoo nyaata waliin teessoo nyaataa irratti kan argamudha. daraaraanis teessicharra kan jirudha.

Mukoonni garaa garaa kan bakkaa fi haala guddina isaanii irratti hundaa'an ni argamu. Biqiltuun kan baala qoraatti qabu yoo ta'u, naannoo lafa baddaatti baay'inaan argama. Gaafa sirriitti guddatu miciree hiddii jedhamu godhata.

Gamoo guddaa darbiin isaa lamaan mul'achaa jiraniidha. Gamoon kun barreeffama qubee afaan Amaaraan diimatee barreeffame ofi irraa qaba. Naannoo gamoo kanaa namoonni adda addaa dhaabbachaa jiru. Akkasumallee gamoon kun barjaa adda addaan faayyamee jira.

Manni barumsaa bifa gamootiin ijaaramuu ni danda'a. Manni barumsaa kun kutaalee yookiin daree barnootaa hedduu kan qabuu fi barattoota baay'ee kan simatudha. Mana barumsaa kana jalaa fi irra barattoonni socho'aa jiru.

Namooni hedduun hiriira galanii harka isaanii gara waaqaatti ol qabanii jiru. Namoonni kun walakkaan dhiirota yeroo ta'aan walakkaan immoo dubartoota. Naannoo namoota kanaa alaabaa fi abaaboon adda adda argamaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argamu dhugaatiiwwan alkoolii baay'innisaanii shan ta'an yeroo ta'u maqaawwan dhugaatii kanaas qiddus giyoorgis, harar biiraa, meettaa biiraa fa'idha. Dhugaatiiwwan alkoolii kunis fakkii gara garaa kan ofirraa qabaniifi namoonni waliin ta'uun kan dhuganidha.

Dubartiin asirratti argaa jirtu kun ammoo nama biyya Itoopiyaa jedhamtu waggaa baayyee dhaaf aangoo guddaa qabachuun yookaan perisedaantii ta'uun tajaajilaa turanii fi amma ammoo hojii isaanii dhiisanii jiran argaa jirra.

Fakkiin kun asxaa yuniiversiitii Bulee Horaati. Asxaa kana irratti qubee afaan Amaaraa fi Ingiliziin katabamee jira. Halluun asxaa kanaa cuquliisa yoo ta'u gidduun halluuwwaan makaa adda addaa qaba. Asxaa kanarra fakkii nama bokkuu qabatee jirutu jira.

Dubartiin kun teessee midhaan soraa kan jirtu yoo ta'u iddoo isheen jirtu kana margi jira. Manni isheen bira jirtu kan inni ijaarame biyyoo, Marga citaa jedhamuu fi muka irraa kan ijaaramedha.

Arba , arbi bineensota bosonaa keessaa warreen tokko dha. Arbi kun bineensota jiran keessaa ammoo bineensa baayyee guddaa kan ta'e dha. Arba kana duubaan ammoo bosonatu nutti argamaa kan jirudha.

Baadiyyaa keessatti gosti geejjibaa baay'ee beekamaa ta'ee fi namoonni hedduu itti fayyadamaa jiran gaarii kan jedhamudha. Jechuun koo gaariin meeshaalee namni salphaatti baay'ee gara magaalaa fa'aa fiduu hin dandeenye baatti.

Qaaraan fuduraa qotee bulaan oomishamu ta'ee, nyaata namni kamiiyyuu barbaaduu fi ajajachuu qabudha. Qaaraan karaa kallattiin yookiin al kallattiin nyaata dhala namaa irratti dhiibbaa qaba. Innis bifa mixmixaan yookiin bifa asheetii isaan namaaf dhiyaachuuni.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii ortodoksii yoo ta'aan lafa olka'aa irra dhaabbatanii faarfannaa amantii isaani faarfachaa jiru. uffanni isaan uffatan halluu akka adii fi diimaa yoo ta'u fuuldura isaanii alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa jira.

Kitaabni afaan oromoo mata dureen isaa Guuboo seenaa jedhu seenaawwan uummata oromoo haala jireenya isaa fi waayee asoosamaa kan qabudha. Keessumaa haala guddina daa'immanii fi hariiroo abbaa fi ilmaa qabaachuun adda isa godha.

Namoonni kun namoota hojii addaa addaa hojjechaa kan jiraniidha. hojii isaan hojjechaa jiran kun inni taa'aa jiru kun rifeensa sirreeffachaa kan jiruudha. inni dhaabbachaa jiru kun ammoo rifeensa namicha taa'aa jiruu kan sirreessaa kan jiruudha.

Iddoon kun bakka 'ATM' baankii Hawwaashiiti. 'ATM' n kun qalama halluu cuquliisaa fi keelloon dibamee jira. Akkasumallee naannoo 'ATM' kanaa meeshaaleen akka artuu, waan kosii itti naqanii fi meeshaan bishaan itti kuusan lafa jira.

Gamoon kun, gamoo mana waliin jireenyaa waliinii yokin immoo kondoominiyamii dha. Gamoon kun, abbbaa darbii afurii yoo ta'u, biqiloonni magariisni fuuldura gamoo kanatti ni mul'atu. Gamoo kana irra saatalaaytiin televizyinii namootaa kaawwamee ni mul'atu.

Biyyoota guddatan keessatti haalli ittiin fuduraalee fi kuduraaleen oomishaman xiqqoo ishee irraa bu'aa hedduu arganna. Akka fakkeenyaatti oomisha timaatimaa yoo kaafne, kunis firiiwwan hedduu kan kennuu fi gidduu utubduu mukaa baattus barbaachisa.

Loogoon boca geengoo kan qabu yoo ta'u barreeffama afaan Oromoon barreeffame waldaa dargaggoota oromiyaa kan jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon kun halluu akka diimaa, gurraacha fi adii of irraa kan qabudha.

Manni Kun mana bunaa aadaa maqaan isaa iyyuu mana bunaa aadaa itoophiyaa kan jedhamu yommu ta'uu manni isaa illee haala aadawaatiin kan ijaaramee jirudha mana aadaa ta'uu isaa ilaaluumaan beekun ni danda'ama.

Fakkii nyaata ittoo diimaa qabu kan saanii adii irra ta'aa jiruudha. Naannoo ittoo kanaa daabboo, fal'aanaa fi biddeenni illee argamaa jira. Walumaa galatti meeshaa nyaata baatee jiru kun ofii isaatii masooba guddaa keessa jira.

Namoonni magaalaa keessatti muka gurguran muka baargamoo akka furdinaa fi gosa isaatti qoqqooduun garee gareetti qoodanii kaa'uun isaanii namni sirriitti keessaa ilaalee filachuuf akka isa gargaaru taasisa. Mukkeen kanas dirreerra kaa'u.

Siidaan kun siidaa mootii Itiyoophiyaa durii maqaan isaa minilik jedhamudha. Mootin minilik nama weerartoota warra adii xaaliyaanii lolee biyya baasun biyya Itiyoophiyaa bilisa baasedha. Mootiin minilik bara kam kan inni dhalate?

Booranni uummata Oromoof namoota jalqabaa yeroo ta'an, Dargaggoonni kun uffata adii uffatanii kan jiranidha. Dabalataan ulee qabatanii, mataa isaanii hidhatanii jiru. Booranaa fi Baarentuun afaan Oromoo isa sirrii uummata dubbatanidha.

Kitaaba mata dureen isaa " kana dubbiin" jedhu. Kitaabni kun walaloowwan afoolaa, mammaaksa, hibboo, geerarsaa fi jechamoota afaan Oromoo kan of keessatti qabatedha. Kitaabni kun namoota gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamanii tokkummaadhaan marii gaggeessaa jiran argisiisa.

Kun midhaan nyaataa oyiruu qonnaa irra facaafamee, biqilee, firii baay'ee godhatee jiruudha. Maqaan midhaan kanaa qamadii jedhama. Gaafa bilchaatee bakka ga'u haamamee, firiin isaa galfama. Qamadiin gosa nyaataa aadaafi ammayyaa hedduu qopheessuuf ni tajaajila.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u uffanni aadaa isheen uffattee jirtu adii ta'ee mudhii fi jala isaa irraa halluu magariisatti siqu of irraa qaba. uffanni aadaa kun yeroo akkami uffatama?

Sabni tokko saba ta'ee beekamuudhaaf aadaa mataa isaa qabaachuu qaba aadaan kunis aadaa uffannaa, aadaa nyaata fi kkf dha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti sabni tokko aadaa mataa isaa qabaatee ittin kabajamee jiraachaa jira. Aadaan eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha ajab!

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaafi suuraa meeshaalee manaati. Meeshaaleen kunneen ammoo meeshaalee buna danfisuuf nu gargaaranidha. Fakkeenyaaf meeshaa sinii, akkasumas jabanaati. Halluun sinii kun ammoo adiidha.

Gosa mukaa keessaa tokko ta'ee, kan baalli isaa nyaatamudha. Maqaan isaa caatii jedhamuun beekama. caatiin naannolee ho'aattis, bakka qorraattis guddachuu ni danda'a. Baalli caatii nyaata si'eessituu waan ta'eef, ni amaleeffatama.

Fakkii sibiila dheeraa garrii mataa isaa walitti hidhamee jiruudha. Sibiilli adii guddaan kun tamsaasa adda addaaf oola. Sibiilli kun gara mataa isaa irraa waan akka danaa geengoo kan qabu yemmuu ta'u dameeleen isaa furdinaan wal caalu.

Barattoonni mooraa yuuniveersiitii keessa jiraatan bakka dubbisaa barbaadu. Bakki dubbisaa kunis laabireerii jedhamuun beekama. Laabireeriin kuusaa kitaabota garaa garaa fi bakka callisaa ta'edha. Haa ta'u malee, barattoonni muraasni achitti dubbisuu hin jaallatani.

Kun meeshaalee wantoota garaa garaa itti baachuuf tajaajiluudha. Irra caalaatti wantoota gabaadhaa bitaman keessa kaa'uudhaan itti baachuuf tajaajila. Wanta akka pilaastikii fakkaatu irraa dhahamuudhaan hojjetama. Irra caalmaatti halluu dhiilgeedhaan kan hojjetameedha.

Fakkii qalama gabataa adii irratti ittin barreeffama barreessanii. qalamoonni kunniin mataan isaanii halluu adda addaa kan akka: magariisa, diimaa, cuquliisa fi gurraacha qaba. Hundeen qalama kanaa hunduu halluu tokko kan adii barreeffama ofirraa qabuudha.

Mucaa dubaraa buna dhugaa jirtu argaa jirra. Mucayyoon kun mucayyoo baayyee bareedduufi mucayyoo uffata aadaa ishee uffattee jirtudha. Ixaannis fuuldura isheetii aaraa kan jiru dha. Halluun uffata aadaashee halluu baayyeedha.

Inni kun dargaggeessa muka jala taa'ee jiruudha. Dargaggeessi kun suufii uffatee, irratti immoo naxalaa uffatee jira. Akkasumas, mataa isaatti gonfoo godhatee jira. Naxalaan namichi uffatee jiru kuulli isaa alaabaa Gadaa kan qabuudha.

Konkolaataawwan daandii fagootti uummata geejjibu argina. Konkolaataawwan kunneen baay'inaan toora galanii dhaabachaa kan jiranii fi bakka tokko yookiin bakka adda addaa kan adeemuu danda'anidha. Hundi isaanii gosa tokkoo fi bifa tokko kan qabanidha.

Hoolaan beellada manaa keessaa isa tokkoo yoo ta'u yeroo baayyee akka madda galii fi akka madda nyaatatti kan fayyadudha. hoolonni kunneen iddoon isaan dhaabbatanii jiran lafa marga lalisaa qabu keessa dhaabbatanii jiru.

Nama maanguddoo mana diiggamaa tokko keessa taa'ee yaadaan baayyee fagaatee yaadaa jiru yookaan akka nama gaddaa jiruutti taa'aa jiru argaa kan jirrudha. Manni kun karaa tokkoo diiggamee kan jiru dha.

Daraaraan kunneen, daraaraa baay'ee bareedoo ta'an, urufa keessa biqiloota biroo faana marganii dha. Daraaraawwan kunneen haalluu walfakkaataa diimaa adii kan qaban yoo ta'u, daraaraa daldalaati. Haalluun daraaraan kun qabu maal jedhama?

Oomishaalee qonnaa gaafa gara gabaa geeffatan namoonni baadiyyaa hedduun isaanii harreetti fe'atanii gurguratu. Harreen kunis humna cimaa kan qabduu fi ba'aa baay'ee baachuu kan baattee lafa dheeraa deemuu kan dandeessudha.

Waanti kun goosota biqiltuu nyaataaf oolan kan of keessatti qabatee jiru yoo ta'u isaanis immoo warraa osoo baay’ee hin bilcheefamiin nyaataman keessatti kan ramadamanii fi fayyaa namaaf kan gargaaraniifi bu'aa qabeessaa kan ta'anidha.

Dubartoonni Akka meeshaalee miidhaginaatti kan itti fayyadaman keessaa tokko kan ta'e lootiin gurraa isa tokkodha. Lootiin gosoota hedduutu jiraachuu danda'a, isaan keessaa tokko kan baay'ee bareeduu fi nama hawwatu kan gadi dheeratudha

Kunneen meeshaalee faayaa morma irratti godhatamuudha. Boca lamaan hojjetamee jira. Karaa bitaatiin kan argamu boca onneetiin bifa keelloo kan qabu yoo ta'u, karaa mirgaan immoo boca geengootiin bifa warqee kan qabuudha.

Namoonni lama waliin ta'uudhaan sirbuu ni danda'u. Inni tokko sirbituun sirba sana sirbu yoo ta'u, inni lammaffaan immoo nama taa'ee meeshaa muuziqaa masaanqoo ni taphataaf. Sirbi akkanaa guutummaatti nama harkisa

Yeroo Cidhaa konkolaataan ittiin deeman kanneen kaan irraa bifa addaatiin miidhagfamtee deemti. Baasiin kanaaf jecha bahu hedduu ta'us, guyyaan sun ummurii namaa keessatti si'a tokko qofa waan mudatuuf yeroo baay'ee of-qabuun hinmul'atu. Sirni gaayilaa akka biyya keenyaatti waktii tokko keessa maaliif heddummata?

Kun aasxaa barreeffama 'ETHIOPIAN' jedhu ofirraa qabuudha. Bakka qubee 'O'tti mallattoo gaachanaatu fayyadamame. Barreeffamni isaa halluu bifa warqeetti siqatuun barreeffame. Halluun duubaa isaa immoo magariisa furdaadha. Aasxaan kun dalga dheeratee, Hojjaan immoo gabaabbatee hojjetame.

Barattoota mana barumsaa keessatti argamaniifi kutaa barnootaa keessatti argamanidha. Barattoonni kun barattoota gaafii deebisuuf harka isaanii baasaa jiranidha. Barsiiftuun barattoota kanaa ammoo fuuldura isaanii dhaabbattee isaan gaafachaa kan jirtu dha.

Manneen baadiyyaa hedduu keessatti yeroo ammaa kan namatti tolu manni citaa akka durii miti baay'een kan hafaa jiruu fi akka alwaadaattis mana jireenyaattis qorqoorrootu ijaarama. Alwaadaadhaaf mana citaa ijaaruun maal miidhaa?

Namoota lama asirratti argaa kan jirrudha. . Namoonni kunneen ammoo namoota ogeessota kaameraa ta'ani dha. Namoonni ogeessota kaameraa kunneen lachuu isaanu kaameraa qabatanii waa fuuldura isaaniitti waraabaa kan jirani dha.

Kun shamarree Oromoo uffata aadaatiin faayamtee jirtuudha. Magaallee ilkaan adii qabdu, dabbasaa ishee bakka lamatti qooddattee, meeshaa faayaa aadaa elellaa jedhamuun hidhattee jirti. Uffata aadaa naannoo Booranaatti beekamu uffattee jirti.

Manni kun, mana nyaataa fi dhugaatii nyaanni fi dhugaatin gosa garaa garaa itti gurguramuu dha. Teessoowwan hedduun haalluu cuquliisa fi haalluu biroo qaban mana kana keessatti fi ala mana kanaatti ni mul'atu.